Pôketra malaza vita amin'ny hoditra, natao iambozonana moa izy ity. Ny pôketra toy itony dia ahafahana mitondra finday, boky na kahie rehefa mivoaka ny trano ianao.

Sainam-pirenena miloko mena, mavo, maitso ; eo apovoany dia misy kitana. Itony saina itony dia mipetraka eny amin'ny biraom-panjakana. Ny saina ihany koa dia marikin'ny fiandrianam-pirenena.

Peratra volamena, anankitelo ny isan'izy ireto, misy vatony avy. Ny peratra moa ankehitriny dia efa tena lafo dia lafo tokoa satria ny akora nanamboarana azy dia tena mbola lafo ihany koa.

Olona mivarobarotra entana eny an-tsisin-dàlana. Izy ity dia ahatsiarovana ireo mpivarotra eny Behoririka izay tena manery làlana tokoa. Izy ireo dia mivarotra ireo kojakoja fampiasa ao an-tokantrano. Mivarotra ihany koa izy ireo ireo tsakitsaky toy ny voanjo sy ny mofo anana, ary misy ny mivarotra finday.

Kavina sy haba fatao amin'ny tanana. Anisan'ny asatanana koa izy itony vita amin'ny akora misy. Isan'ireny ny vato any anaty rano, ao ihany koa ny hoditra izay hanamboarana itony firavaka itony.

Gazety "Tia Tanindrazana" nivoaka anio talata telo amin'ny roapolo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo ; anisany lohanteny :" lehibe governemanta ara-dalàna tsy tafatsangana mitombo ny kitoatoam-pitantanana. " Anisany vaovao voalaza ho koa " Ho eny amin'ny seranan'Ivato hiady kolikoly ny filoha anio. "

Letisia sinoa, ny ety ivelany dia misy volombolony, ny ao anatiny kosa dia fotsifotsy, ary misy voaniny. Mamy ny tsiron'izy itony, ilaina ho an'ny fahasalamana izy itony, indrindra indrindra amin'izao andro mafana izao.

Vary aman'ovy miaraka amin'ny karoty. Any ambanivohitra dia betsaka ny manao sakafo toy izao. Izy ity dia manala ny fahasahiranana satria ny vary masaka ny laoka ihany koa dia masaka. Somary ampiana sira kely rehefa mahandro azy, ary dia tena fy erÿ.

Zava-maniry maintso, madinika ny raviny ary misy satroka mena moa miaraka amin'izany maniry eo entina hilazana fa tena maintso dia maintso tokoa ny ravin'ity zava-maniry ity.

Gazety mipetraka amin'ny rindrina. Natao fanaingoana trano ao amin'ny efi-trano fatoriana no misy anazy, nasiana jiro. Ny gazety eto dia misy sarin'olona ahitana ihany koa soratra amin'ilay gazety.

Rovan'Antsahadita. Ity rova ity dia fantatra fa nipetrahan'ny mpanjaka taloha. Taloha tokoa dia ny mpanjaka no nitantana ny tany sy ny fanjakana, fa taty aoriana vao nisy ny filoham-pirenena.

Karazana sakafo ao anaty lovia. Ny sakafo eto dia varimbazaha nasiana saosy. Betsaka ny olona tia an'izy ity ary misy dia natakalony vary mihitsy ary ity karazana sakafo iray ity.

Varavarankely vita amin'ny vy, ny endrika avy atỳ anatiny no miseho. Misy sarina trondro eo amin'ilay varavarankely. Ny ao anatin'ilay vy kosa dia misy fitaratra. Manendrika ilay trano raha ny fijerena azy satria dia mifameno amin'ny lokon-drindrina.

Trano andalam-panamboarana ; ahitana olona iray manamboatra varavarankely ; ny sisin' ilay varavarankely dia miloko fotsy ary ny ao anatiny kosa dia vita amin'ny fitaratra. Trano mihaja izy ity ary matetika ireo tranon'olona mivoatra amin'ny fiainana no manana toy izany.

Ranona labiera : ny labiera rehefa araraka ao anaty vera dia misy roatra mandroatra miloko fotsy, eo ambonin'ny latabatra no fijerevana azy ity ; rehefa faran'ny herinandro dia betsaka ireo olona no misotro izany.

Fivarotana ireo zavatra ilaina andavanandro. Isan'ireny ny fakantsary miafina, ao ihany koa ny fitaovana fandrefesana ny hatsaran'ny ronono. Efa mivoatra tokoa ankehitriny ny zavatra rehetra.

Fitaovana fandrahoana sakafo mandeha amin'ny herinaratra. Rehefa voasasa sy voakarakara tsara ny sakafo dia ampidirina ao ary afaka omanina mialoha ny fotoana hahamasahany. Ny tahan'ny afo koa dia afaka amboarina hoe atao ambonimbony na somary ambanimbany ny herin'ny afo.

Olona andeha hiampita lakana. Ireto olona ireto dia mitangina lakam-piara. Ny lakana eto dia ny rivotra no mitsoka anazy sy mampandeha anazy. Betsaka ny olona mampiasa itony lakana itony indrindra ny amin'ny faritra atsinanan'ny nosy.

Vehivavy anankiroa mampitovy lokon'akanjo ; samy ny mainty lokon' akanjon' izy ireo ; ny an'ilay vehivavy dia akanjo tohitena fa ny an'ilay ramatoa iray kosa dia palitao ary nasiany patalo ny ambany. Maneva ny vehivavy tokoa ireto akanjo ireto satria afaka hoetina mamonjy lanonana toy ny fampiakaram-bady.

Biby mitovitovy amin'ny valala. Ny elany dia miloko mavo. Izy ity dia mipetraka eny ambony vato. Itony biby itony tokoa dia afaka atao sakafon'ny akoha na atao sakafon'ny vorona.

Tokotany voahaingo tsara amin'ireo zaridaina. Maitso ny voninkazo ary ny trano koa dia tena mihaja. Raha ny fijerevana anazy dia olona manan-katao no mipetraka ato satria dia mahakolokolo sy zavatra lafo vidy avokoa no ampiasainy.

Kaopy bakoly. Ny ety ivelany dia maitsomaitso ary ny ao anatiny dia fotsifotsy. Araky ny tantara dia ny kaopy toy itony dia ny tany manga no niandohany. Izany hoe taloha dia kaopy tany manga no nisy fa taty aoriana dia natsaraina izany.

peratra miloko fotsifotsy; ahitana vatony eo ambony ;ny peratra toa itony dia anisan'ny firavaka sarobidy tokoa ary ny vidiny dia lafolafo ihany

Mpanao politika iray. Ao anatin'ny antoko: Tiako i Madagasikara izy. Manao lobaka fotsy izy eto, ary mitsiky tsara ny fijeriny. Ny mampiavaka ity antoko politika ity moa dia: ny fanamboaran-dàlana sy ny fanampiana ny tatsaha, ny tena mampiavaka anazy.

Volo narandrana, rehefa nobangona ilay volo dia natao randra-madinika ny aty aoriana. Ho an'ireo olona manana fihodirana mainty moa no tena mety amin'ity randram-bolo iray ity.

Karazana biby mandady. Miloko mainty ilay biby, ary misy tongony enina, misy tandrony anankiroa. Izy ity dia lavalava mitovy amin'ny fanday. Matetika dia eny ambony hazo na anaty vato no misy azy.

Tranona mpanjaka nalaza tamin'ny vanim-potoanan'ny faha mpanjaka, izy ity dia vita amin'ny hazo ny ivelany ary kosa efa natao tafo fanitso taty aoriana, taloha tokoa dia mbola tsy nisy ny simenitra na ny biriky fa dia hazo no nanamboarana ny trano.

Savony ranony ao anaty tavoahangy kely. Ny lohany dia lavalava ary misy sarony fotsifotsy manarona anazy. Ity savony ity dia afaka hanasàna loha, afaka ihany koa hanasàna hoditra. Ny lokon'izany rano-tsavony izany moa dia miloko mainty.

Savony ranony ao anaty tavoahangy mihidy tsara, izy ity dia savony ranony natao hanasana volo, anisany mampalama volo, mampangirana ary mampaniry tsara ny volo ny fampiasana anazy.

valopy mipetraka tsara eny amin'ny fitoerany; ny valopy dia isan'ireo ampiasaina ao anaty birao ;andefasana fiantsoana raha ohatra ka misy ankizy hanala fanadinana

Mpitandro filaminana mandrava ny hetsika izay ataon'ny mpianatra. Ireto mpitandro filaminana ireto moa dia mitoraka fitaovana mamoaka setroka, ary manao aro loha sy fitandremana maro dia maro moa ireto mpitandro filaminana ireto, mba tsy haratra.

Soratra sy sary famantarana orin'asa iray. Ahitana ny hoe : Matsiro ery. Itony soratra sy sary itony koa dia afaka apetraka eo amin'ny fonon'ilay vokatra izay amidy. Afaka atao ihany koa izy itony amin'ny akanjo.

Boky amin'ny fiteny frantsay ireto boky ireto dia misy miresaka mahakasika ny tenin'Andriamanitra misy kosa ny boky mahakasika ny zavaboary. Ilaina dia ilaina tokoa ny mamaky boky toy itony mba ho fanitaram-pahalalana ary indrindra ireo mpianatra manao fikarohana dia amporisihina hamaky boky.

Akanjom-behivavy miloko fotsy. Izy ity dia ao anatin'irony saribakoly irony izany hoe amidy, ahitana fehikibo eo amin'ny valahana ary akanjo fohy tanana izy ity.

Trano mihaja ahitana lavarangana malalaka eny amin'ny farany ambony, voaloko mavokely ary ahitana lavarangana vita amin'ny vy. Ity trano ity dia natokana ho an'ny olona manan-katao, fa raha olona sahirankirana mety tsy hahavita toy izao.

Sainam-pirenena any amina firenena iray. Ahitana ny loko mena, ny loko fotsy ary misy hazo maniry. Ny saina moa dia ahafantarana hoe firenena iray ary tsy misy saina mitovy eto ambony tany fa samy manana ny azy izy ireo.

Akanjom-behivavy miloko fotsy. Fohy tanana ilay izy. Somary misy kilavadavaka eny amin'ilay lamba. Ity akanjo ity koa dia somary mapiseho tenda. Ireo vehivavy eo amin'ny efapolo taona miakatra moa no tsara manao ity akanjo ity.

menaka fanosotra haitana hanaran' ilay menaka ivelany ary laharanan telefona nilay mpanamboatra ana azy miloko fotsy izy reto ary napetraka eo ambonin'ny fasika mba hivoaka tsara ny endriny

Voanjo ao anaty akorany amidy eny an-dalana. Ao anaty sahafa izy ireto, ilay voanjo dia miloko mena. Ny fanamboarana aza itony dia maka voanjo maina ary rehefa izany dia endasina ao anaty lapoaly ary dia avela angantsiaka ka dia amidy.

Goavy, papay, akondro. Anisan'ny voankazo tena tsara tokoa izy itony. Izany no hita amin'ny sary ireto. Ny papay dia miloko volomboasary, ny akondro dia miloko lokomena, ny goavy kosa dia miloko loko mavo.

Zipom-behivavy miloko fotsy. Anisan'ny ahatsiarovana ny bebeko itỳ zipo itỳ satria izy dia manana akanjo ohatr'itỳ izay nanaovany tamin'ny taona valopolo sy sivinjato sy arivo. Io bebeko io moa dia maty tamin'ny taona roa sy roarivo.

Boky iray izay mitantara fianan'olon-droa. Ity boky ity dia mifono fotsy ary somary lavalava ny endriny. Ity boky ity dia eny amoron-dranomasina ilay olona eto no mamaky izany boky izany.

Sary famantarana fikambanana iray. Nampiasaina ny loko mainty, ny loko maintso, ny loko mena, sy ny loko fotsy ary ny loko manga tanora eto. Itony sary famantarana itony moa dia hahafantaran'ny olona hoe izao na izao no miasa ato na nanome fanampiana.

Boky iray mitantara ny tsiambaratelon'ny am-para hatoka nosoratan'ny dokotera iray. Ity boky ity dia miloko mena ny fonony ary ny soratra ao anatiny dia miloko mainty. Ilaina dia ilaina tokoa ny mamaky boky toy itony mba ahafahana manatsara ny fiainana andavan'andro.

Voangory anankitelo mifampitaingintaingina mipetraka eo ambony ravina. Ny voangory dia fantatrintsika fa rehefa avy ny orana ka mjanona kely eny dia mivoaka ry zareo. Ny ankizy dia mpisambotra voangory amin'ny hariva, ao ireo milalao azy izany fotsiny, ao kosa ireo manao azy ireny ho sakafo.

Marito anankiefatra no isany. Misy tady fanantonana azy ny telo. Rehefa mamantsika fantsika dia mampiasa itony fitaovana itony. Mavesatra izy. Ingaina ambony no fampiasana anazy ary velesina mafy amin'ilay zavatra ho fantsihina.

Olona iray mivarotra eny an-tsisin'arabe. Mivarotra kiraro sy kapa izy io. Ilay lehilahy kosa dia mipetraka eo ambony seza kely. Anisan'ny asa be mpanao tokoa ny mivarobarotra ao Antananarivo.

Olona mametaka jiro mitsangana eo ambony tohatra hazo. Eto ambany kosa dia misy olona mamantsika zavatra. Ahatsiarovako ny fanamboarana ny trano izay ipetrahako tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ity zavatra ity.

Posy tarisin'olombelona, mazaka entana betsaka tokoa izy itony, ahitana kodiarana roa, mila hery sy tanjaka tokoa ny fitarisana azy itony ary dia tena tsemboka tokoa ny olona izay mitarika azy.

Ireo fangaron-daoka amidy ahitana ny ovy sy ny anana ary ny tsaramaso ; ahitana ihany koa ny laisoa. Ireto vokatr'ireto dia ao anaty sobika ary efa misy ny vidiny amin'ny solaitra kely eo amboniny.

Milina iray lehibe mpamatsy erinaratra ao an-tokantrano, miloko manga, mipetraka eo amina zaridaina anankiray, ahitana zava-maitso ny zaridaina eto. Ilaina tokoa ny fampiasana itony milina itony indrindra amin'izao fahatapahan'ny erinaratra matetika izao.

Ankizy iray mitsangana eo afovoanina tanora maromaro. Manao aro vavahorina daholo ny ankamaroan'izy ireto. Ao antsekoliny no fijerevana anazy. Izany hoe mianatra ity ankizy ity dia heverina mametraka fanontaniana na mamaly fanontaniana.

Alika matory : anankiroa ny isan'izy ireo, miloko menamena sy maintimainty, mifefy ao anatina toerana voatokana ny fijerena azy. Ny alika dia biby masiaka kanefa tena namany olombelona koa izy.

Ankizy mianatra ao an-tsekoly. Ahitana tovovavy anankiroa. Ny sekoly moa dia anisan'ny fanovozam-pahalalana ary ihany koa fihaonan'ireo tanora maro be. Ao Madagasikara dia betsaka ny sekoly tsy miankina noho ny sekoly an'i fanjakana.

Gazety mpiseho isan'andro iray. Eto amin'ny pejy dia mitantara izy fa nisy tovolahy iray nianatra nitsoka zava-maneno. Ankehitriny izy dia efa tena tonga lavitra ary dia manao fampisehoana handoavam-bola. Ny gazety moa dia isan'ny mitantara vaovao maro loko.

Mpanao pôlitika iray mikabary eo alohan'ny mpanao gazety. Heverina ho manao tatitra mahakasika ny fivoriana izay nataony izy na tetikasa izay atao. Ny mpanao pôlitika ankehitriny dia efa misy ny lehilahy ary misy ny vehivavy misehatra amin'izany taranja izany.

Famantaranandro fatao amin'ny tanana. Ity famataranandro ity dia misy tadiny ary tsy mba misy an'ilay hoe iray, roa, telo, efatra fa dia ianao no mahafantatra amin'ny iray izao na amin'ny roa izao rehefa mampiasa anazy.

Ronono sy tantely. Tena tsara miaraka tokoa izy ireto ary tafiaraka ny zavatra mitondra otrik'aina sy zavatra tena mamy. Ny ohabolana malagasy dia manao hoe : vary tondrahan-tantely, entina ilazana ny olona nahazo fahasoavana iray.

Krazana biby iray mitovy amin'ny voay. Izy itỳ anefa dia tsy voay fa biby hafa. Ny lohany dia somary lavalava ary misy tongotra izy itỳ ahafahany mandehandeha sy mifindra.

Ireo karazana fitaovana fihavana tany ; ao ny ragiragy, ao ihany koa ny karazana fitaovana toy ny angady kely ka maranitra ny lelany. Ilaina tokoa izy itony amin'ny fikojakojana voninkazo na mamboly vokatra ianao dia ampiasaina itony.

Tanora manaraka fiofanana. Misy olona mitarika fivoriana mitsangana eo ampovoany. Ny akanjony dia mainty ambony ambany, lehilahy izy io. Anisan'ny mampivelatra ny maha olona tokoa ny fanaovana fiofanana toy itony.

Akanjom-behivavy toa tena miloko mavo ary misy sarim-boninkazo lehibe amin'ny vatan'ilay akanjo. Fohy tanana izy ity, matetika ireo vehivavy bevoka na olona Komoriana no tena manao izao fitafy izao

Kiraro malaza ankehitriny, miloko fotsy. Izy itony moa dia ampiarahana amin'ny pataloha mihaja no tena fanaovana an'anazy. Ireo tanora eo anelanelan'ny valo ambin'ny folo ka hatramin'ny efapolo taona no tena manao azy ity eny amin'ny arabe.

Mofo dipaina ao anaty sobika. Lavalava ary miloko mavo izy io. Izy itony dia afaka atao sakafo maraina na atao ody ambavafo. Manomboka amin'ny eninjato ariary moa ny vidiny.

Voankazo maromaro. Ahitana ny mananasy, ny manga, ny akondro sy ny maro hafa. Ny voankazo toa itony dia tena mitondra hery fiarovana ho any vatana. Ny ankizy mpianatra dia tena tsara mihinana azy itony.

Mpanao politika iray efa nitantana firenena, RAVALOMANANA no anarany. Izy dia avy any Antsirabe ary nivarotra ronono no asany taloha. Rehefa izany dia nanao ben'ny tananan'Antananarivo izy ary avy eo nilatsaka filoham-pirenena ka dia lany. Betsaka moa ny vahoaka malagasy no mbola miandrandra ny hiverenany eo amin'ny fitondrana.

Ireo kojakoja fampiasa ao an-dakozia amidy ao amina toeraam-pivarotana iray. Isan'ireny ny fanaovana rano mafana mandeha amin'ny herinaratra. Mbola vaovao avokoa moa ireto fitaovana ireto satria dia mbola ao anaty baoritra. Eny Tsaralalàna na Analakely moa raha mitady fitaovana toa itony.

Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, filoham-pirenena malagasy teo aloha izy ity, anisany koa mpampianatra toe-karena ao amin' ny oniversite Antananarivo.

Trano fandraisam-bahiny iray, ahitana sary eny amin'ny rindrina, ahitana latabatra kosa eto ambany, misy seza fipetrahana sy latabatra fametrahana sakafo. Manintona ny maso tokoa ny fijerevana azy ity ary mampazoto mihinana.

Fiara anankiroa mijanona misy ny fiara kely ary misy ny fiara lehibe tsy mataho-dalana

Fitaovana fanamboarana menaka, atsofoka ao ny voanjo ary dia ahodina ilay milina rehefa izany dia mahazo menaka ianao, ny menaka moa dia afaka hatao amin'ny laoka, afaka hanamboarana mofo na anendasana mofo.

Fitaovana fampiasa amin'ny fikirakirana ireo zavatra mandeha amin'ny herinaratra, ohatra raha simba ny fahitalavitra dia ampiasaina izy hahitana ireo milina kely mety tsy mandeha ao anatiny, ohatra ihany koa raha anamboatra finday ianao dia jerevana hoe inona no tsy mety ao aminy.

Karazana volo malaza. Ireo mpilalao baolina kitra na mpihira no manao volo toy ity. Ny mpanety moa dia isan'ny mikarama lafo rehefa manety volo toy izao. Ireo tanora eo anelanelan'ny valo ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy amby telopolo taona no manao volo toy izao.

Fitaovana fampiasa ao an-tokatrano, amidy eny an-tsena, ahitana : ny fitehirizana rano, ny fikikisana karôty, ny hety... Anisany manamora ny fiantsenana tokoa ny fisian'izy itony, satria dia tsy voatery mivezivezy ianao dia mahita izay ilaina.

Karazana biby iray mitovy amin'ny alika, misy nifiny anankiefatra, misy ihany koa volombava, ny lokony dia miloko volondavenona. Any anaty ala any no misy an'izy itony ary anisan'ny biby efa arovana.

Tovolahy iray eny ampilalaovana baolina kitra, ny baolina kitra dia baolina lalaovina amin'ny tongotra, ny kanja dia maitso dia maitso tokoa ary misy mpilalao hafa miaraka aminy eo ambony kianja.

Menaka fatao amin'ny volo ao anaty tavoahangy kely. Ny lohan'ilay tavoahangy dia miloko maintimainty ary somary matsokotsoko ny lohany. Misy taratasy kely amin'ilay vatan'ilay tavoahangy mampiseho ny fangaro ao anatiny sy ny fomba fampiasana azy.

Saina na firenena iray ahitana kintana miloko fotsy sy mena, misy sarina volana iany koa eo amin' ny sisiny avaratra. Ny saina dia anisany mampiavaka ny firenena tsirairay avy.

Omby miraoka vilona any an-tsaha. Isan'ny sakafon'ny omby tokoa ny vilona ary misy tendrombohitra mitomandavana ery alavidavitra ery. Mampatsiaro ahy ny asako taloha moa izy ity fony mbola boay kely ny miandry omby any ambanivohitra.

Vehivavy iray mitafy lamba miloko manga, ny akanjo dia samy manana ny didiny, eo koa ireo mpanjaitra dia samy manana ny fanaovana izany eo am-panjairana, mahafinaritra tokoa ny mahita olona mitafy lamba toy izao.

Trondro maina : izy itony dia trondro avy any anaty ranomasina. Rehefa izany dia natono teo ambony salazana ary dia namainina ary dia lasa trondro afaka tehirizina amin'izao. Eo ambony sahafa moa ireto trondro ireto ary misy saka eo akaikiny.

Sary hosodoko mampiseho ny tontolo ambanivohitra. Ahitana ny tao-trano malagasy, ahitana ny tanimbary, ahitana ankizy mitaingina kalesa ary misy anankiray manosika avy ao afara. Itony sary hosodoko itony moa dia andaniana iray andro ka hatramin'iray volana ny fanamboarana ny iray.

Fitaovana makarakara fanakobanana lamba, ampiasaina ao amin'ny efitrano fidiovana moa izy ity, hanasana lamba. Miloko mavokely ny lokony ary miloko fotsy ny ao anatiny. Atsofoka ao ny lamba dia mandeha ny rano ary dia mivoaka etỳ ivelany.

Mpianatra sy mampiananatra miaraka maka sary ao amina efitrano fianarana iray. Ireo ankizy dia tena faly aok'izany. Ahitana ankizy vavy, ahitana ankizy lahy. Ahitana fitsipika iray lehibe koa mihantona eo amin'ny solaitrabe.

Fitaovana iray fitahirizana ireo fako ao an-tokantrano. Ny tanjona moa dia mba tsy hiparitadritaka eny ivelany eny ny fako fa dia tahirizina ao. Rehefa feno kosa izy dia ariana any amin'ny dabam-pako.

Fitaovana ampiasaina rehefa manamboatra mofomamy, maka endrika fo izy ity, vita amin'ny vy. Ny mpanao mofomamy moa dia mampiasa anazy itony ka lasitra no fiantsoana azy izany hoe rehefa vita ireo fangaro anamboarana ilay mofomamy dia atsofoka ao.

Vorona boloky. Ny mampiavaka azy dia vorona tsy dia manidina lavitra loatra izy ity ary ny vavany dia somary mifaingoka mitovy amin'ny ireny lela-pitana ireny, izy ity koa dia biby mahay misioka.

Haba fatao amin'ny tanana ary ihany koa rôjo fiambozonana fatao amin'ny tanana eo amin'ilay haba sy ilay rôjo dia misy karazana sarina hazomaniry miaraka amin'izany. Izy itony moa dia tena lafolafo ny vidiny.

Akanjo malaza natokana ho an'ny vehivavy. To-tena ilay akanjo, izany hoe manomboka hatrany ambony ka hatraty ambany. Ny ambany moa dia pataloha izay mitambatra amin'ny akanjo eo ambony. Miloko tsipika manga sy mena ilay izy.

Zava-pisotro ao anaty tavoangy. Toaka izy ireto. Ny toaka dia fatatr'isika fa mahamamo. Matetika amin'ny lanonana tahaka ny famadihana na fampakaram-bady no ahitana izany. Betsaka moa ireo olona no tsy mahafehy izany ka lasa miady na matory an-dalana rehefa misotro azy.

Milina iray lehibe mamadika ny akora ho tonga vovoka. Ohatra : hatsofoka ao ny mangahazo dia rehefa vita izany dia lasa mahazo mangahazo vovony ianao. Mandeha amin'ny solika izy ity ary misy fitaovana kely fanatazana ilay vokatra vita avy eo.

Gazety mpiseho isanandro gazety taratra. Ity gazety ity dia mitantara ny vaovao eny anivony fiarahamonina na eny amin'ireo birao isantsokajiny. Hita aminy lohateny lehibe dia mitantara momba ny fifidianana solombavam-bahoaka izy, hivoaka anio ny vokatra ofisialy.

Seza fipetrapetrahana ao amina toeram-pisotroana iray, misy latabatra eo ampovoany, ny fijerevana anazy dia olona mpianakavy na olona mifankafantatra tsara no tsara maketo fa raha mandeha irery ianao dia mety ho menatr'olona ihany satria tsy mba misy namana.

Tanora milalao baolina kitra eo ambonina kianja manara-penitra. Ny baolina kitra moa dia kilalao lalaovina amin'ny tongotra. Rehefa manao azy dia mila manao akanjo maivana ; eto dia ny mpilalao anankiray dia manao akanjo manga ary ny mpilalao ankilany kosa dia manao akanjo fotsy.

Volom-behivavy nobangoina ary aveo dia nafatotra ny any aoriana. Matetika ireo vehivavy somary lavalava tarehy no tena tia manao ity fomba fibangoina volo ity, miloko mainty ny volon'ilay vehivavy.

Vokatra iray natao hanaingoana sy mampatsiro ny sakafo. Ao anaty boaty fitaratra miloko fotsy izany ary ny saron'ilay boaty dia miloko manga. Izy ity matetika dia natao amin'ny sakafo avy nendasina. Ohatra, ovy avy nendasina.

Olona miresaka eo amina vavahady hazo, misy olona misikina dia misy olona manao satroka ihany koa dia amin'ilay tanàna misy akondro, mampahatsiaro ny fiainana taloha izy ity satria ny resaka no mahampihavana ny Malagasy.

Soratra famantarana tanàna iray. Eo ambany ihany koa dia ahitana ny fanafohezan-teny mahakasika an'izany anaran-tanàna izany. Betsaka moa ny olona no manana ny aingam-panahy amin'ny famoronana anazy itony. Santionany amin'izany itỳ miseho eto amintsika itỳ.

Entana amidy ao amina fivarotana iray ahitana ny zava-pisotro toy ny rano sy ny ranom-boankazo. Ahitana ihany koa kitapo amidy. Ny fomba fanaovana azy itony dia maka ilay vokatra tiana hovidiana ianao ary avy eo dia mandoha vola eo amin'ny fandoavam-bola.

Voro-mahery, vorona vaventy, manidina izy io, ny lohany dia fotsy, ny vatany manontolo kosa dia mainty, anisany vorona mpifaoka ny zanak'akoho izy itony, izy itony koa dia vorona efa tsy dia fahita firy intsony.

Fivarotana iray mivarotra ireo kojakoja fampiasa ao an-dakozia, ahitana ny vera, ao ihany koa ny fitaovana fanamboarana ranom-boankazo. Izy ireto moa dia fitaovana tena mbola vaovao tokoa satria dia mbola ao anaty baoritra.

Angivy dia zavamaniry ambolena. Fatao laoka misy koa ny mihinana azy fotsiny amin'izao. Ny tsirony dia somary mangidy rehefa hohanina.

Sary sy soratra famantarana toerana iray. Toerana fikolokoloana endrika amam-bika sy volo ity miseho ity. Ilaina tokoa itony toerana itony mba ahafantaran'ny olona ny tolotra izay atao.

Sary hosodoko mampiseho sarina voninkazo ao amina tsena iray. Ity sary hosodoko ity dia natao ao anaty efajoro mba hampivoaka tsara ilay sary.

Anandrano mipetraka eo ambony kitapo. Ny anandrano dia isany sakafo tena tsara, indrindra rehefa ampiarahana amin'ny totokena iny izy. Ny anandrano ihany koa dia anisan' ny sakafo tena tian' ny biby fiompy toy ny akoho.

Olona manao kilaoty sy akanjo ambony mitondra ny loko volomboasary. Ny loko volomboasary dia tsarovana ilay mpanao pôlitika anankiray fanta-daza tao Madagasikara ; ny laharana nampiavaka an'azy moa dia ny laharana fahatelo ambin'ny folo.

Entana amidy amina fivarotana iray lehibe ka karazana sakafo ireto amidy ireto. Misy ny ao anaty boaty, misy ny ao anaty baoritra. Ny tena amidy amin'izany moa dia ireo zavatra mamy afaka atao fangaro rehefa hanamboatra mofo na afaka atao amin'ny laoka.

Sary famantarana orinasa iray, ahitana faribolana eo ampovoany ary ahitana sarina Madagasikara miloko menamena. Ao amin'ilay faribolana boribory dia misy ny loko manga.

Soratra sy sary famantarana fivarotana iray. Ilay soratra dia voakaly aok'izany ary natao amina endrika miavaka. Ny sary famantarana kosa dia ahitana lehilahy sy vehivavy samy manao solomaso avy. Heverina ho fivarotana solomaso ity toerana ity.

Finday ao anaty fitoerany maintimainty, misy tady mampifandray azy amin'ny solosaina eo akaikiny na hamenoana azy rehefa lany ny vato haratra ao anatiny, anisany manampy tokoa izy itony amin'izao firoborobohan'ny toetr'andro izao ny fampiasana azy.

Fitaovana fampiasa any an-tsekoly iray lasitra amin'ny kahie, ny loko, ny penina ary anisany fitaovana tena ilain'ny mpianatra izy ity. Ahatsiarovana tany amin'ny "lycée" satria dia entina mihitsy izy ity rehefa hanao fanadinana.

Akanjon'ankizy iray ao amina fiangonana Silamo. Ny Silamo moa dia manana ny fomba fiakanjo mampiavaka an'azy, ohatra ny vehivavy dia manafina tarehy, ny lehilahy kosa dia manao itony karazana malabary itony.

Karazana trano taloha. Ny aty ivelany dia misy hadivory. Ilay trano kosa dia vita amin'ny biriky tanimanga ary ny tafo dia natao ireny kapila ireny. Efa ela tsy nisy nipetraka moa ity trano ity ka mitady ho simba ny tafo.

Menaka fanosotra amin'ny volo ao anaty boaty kely ilay izy. Mampalama sy mampangirana ny volo ary ahafahana mibango ny volo arak'izay ilaina ny fampiasana ity menaka ity. Mampatsiaro ahy ny menaka natao tamin'ny volo, nampiasaiko taloha moa izy ity.

Sary famantarana fikambanana iray, misy boribory ary dia misy soratra eo ampovoany. Nampiasaina ny loko mainty sy ny loko fotsy, itony sary famantarana itony moa dia afaka araikitra amin'ny akanjo ihany koa mba hahafantarana ireo mpikambana ao aminy.

Sakafo eo ambony vilia ahitana ny mofo dipaina sy ny mofomamy, ny sakafo toy itony tokoa dia ilaina ny mihinana azy amin'ny maraina ; ampiarahina amin'ny ranom-boankazo na ronono mafana. Betsaka moa ireo tokantrano no manao izany ho sakafo maraina.

Zipom-behivavy lava, ny vehivavy ihany no voatokana hanao ny zipo. Izy itony dia amidy. Maneva ny vehivavy tokoa ity zipo ity raha ny fijerevana anazy.

Takelaka mampiseho dokam-barotra iray : ireo taratasy fentina any amin'ny trano fisainana no aseho eto, misy ihany koa ny savony, misy ihany koa ny fitaovana hafa izay amidy ka atao dokam-barotra amina takelaka iray.

Kahie hamidy ao amina toeram-pivarotana iray ahitanan'ny kelikely ahitana ihany koa ny lehibe, misy ny dimapolo pejy, misy ny roanjato pejy, misy ny zato pejy. Itony fitaovana itony dia ilaina foana amin'ny fiainana andavanandro na mianatra na efa miasa.

Haba volamena fatao amin'ny tanana, miloko mavo izy eto mipetraka ambon'ny tanan'olona; itony haba itony dia ahatsiarovako an'i bebeanay satria izy dia nanana iray vatakely tamin'itony mihitsy ary nozarazarainy tamin'ny zanany moa izany taty aoriana.

Sakafo any amina toeram-pisakafoanana iray. Karazana zavatra noendakendasina izy ireto ary dia natao eo ambony vilia. Eo akaiky kosa dia misy vera misy ranom-boankazo. Ilaina tokoa ny mihinana azy itony rehefa reraka ny avy miasa iny ianao.

Mpilalao baolina kitra ao amin'ny kianja be ny Mahamasina. Ny fanamiana anaovan'izy ireo dia miloko mavo. Ny fanatanjahatena toy itony dia isany tena manabe maha-olona ara-tsaina sy ara-batana. Miaro ny tanora ihany koa amin'ny fidorohana zava-mahadomelina.

Karazana akanjo natokana ho an'ny lehilahy, ampiarahana amin'ny kiraro mangirana moa izy ity. Ny lokon'ilay akanjo dia mainty ny ambony ary dia mainty ny ambany, afaka entina miasa, afaka ihany koa entina mamonjy ireo lanonana toy ny fampakaram-bady na lanonana ara-pianakaviana.

Volom-behivavy iray, volo notapahana izy ity ary dia nobangoina miakatra. Miloko mainty ny lokon'ilay volo. Ity volo ity dia ahatsiarovana ny mpampianatra tantara-jeôgrafia anay fony mbola nianatra, manana volo toy izao.

Trano vita amin'ny biriky tanimanga, ny aty ivelany dia mbola tsy milalotra. Ny tafon'ilay trano kosa dia miloko mangamanga natao amin'ny fanitso vy. Ity trano ity dia mampahatsiaro ny trano izay hipetrahany ny ankamaroan'ny malagasy ao Madagasikara.

Barika tapaka iray lehibe ahitana simenitra ao anatiny. Simenitra izay efa notapohana rano miaraka amin'ny fasika ary afangaro ; ilaina amin'ny fanamboarana trano tokoa izy itony satria dia ao ny mpanao trano no manafangaro ireo akora ilaina.

Sary famantarana toeram-pivarotam-panafody iray, ahitana sarina bibilava miloko fotsifotsy. Itony sary famantarana itony moa dia matetika mipetraka amina toerana fivarotana fanafody toy ity, na ihany koa amin' ireo fiara mpitondra marary na fiarana dokotera.

Voronkely miloko mavo. Ny vavany dia miloko mena. Manamboatra ny tranony moa izy mba hahafahany manatody sy mikotrika izany atodiny izany. Ny tranony moa dia vita amin'ireo fako, na ihany koa mololo, na bozaka hitany eny rehetra eny.

Entana fampiasa ao an-tokantrano mandeha amin'ny herinaratra. Isan'ireny ny fandrahoana sakafo. Amidy ao anaty efitrano lehibe izy ireto. Ity toerana ity dia ahatsiarovana ilay fivarotana amin'ny lalana mankany Ivato iny.

fiara miloko fotsy ahitana hiany koa kodiaran-dro mandehany aminy sy sy nalabe rehefa ndeha hivezivezy tokoa ka tsy tende tongotra dia ilaina hitony fotoavana hitony ity fiarakely timo dia mazaka olona efatra

Karazam-panafody maro amidy ao amina fivarotam-panafody iray, ao ny fanafody aty, ny fanafody tsinay, ny fanafody maso. Rehefa mahazo taratasy avy any amin'ny dokotera ianao dia manantona itony toerana itony.

Fitaovana kely vita amin'ny vy, fanidiana tadina gitara izy ity, betsaka ny mampiasa an'azy itony indrindra ireo mpitendry gitara matianina; ilaina tokoa izy itony amin'ity zavamaneno iray ity.

Milina kely mpamantatra ny hafainganam-pandeha na hamafin'ny feo ao anatin'ny fiara iray. Ny litera arivo eto no mipoitra, ary miloko manga izany tabilao izany.

Torapasika iray any amina toerana fanaovana fialan-tsasatra, ahitana hazo maniry, ahitana seza ahafahana mipetraka. Anisany tena manala havizanana sy rarin-tsaina tokoa ny fankanesana amin'izy itony. Betsaka ny olona no manokana vola sy fotoana mba ahafahana misitraka itony rehefa tonga ny fialan-tsasatra.

Gazety iray mpiseho isan'andro no mampiseho sarin'ny tsenan'ny noely. Io tsenabe io dia nampitondraina ny lohateny hoe tsenaben'ny mpandraharaha. Izay afaka ny rehetra rehetra vonjena. Io toerana io moa dia hita ao Antaninarenina.

Rojo fiambozona. Misy lolokely ety ambany. Ny rojo toa itony dia vita amin'ny vy sarobidy na volamena. Lafo dia lafo tokoa moa ny vidin'izy itony, na dia jerena ho kelikely aza.

Saina miloko fotsy. Ny loko fotsy dia mariky ny fahadiovana, izy itony dia ampesaina rehefa any anaty fivoriana lehibe, ohatra ny miloko fotsy dia mitokana eto, ny miloko maitso dia mitokana eroa, ny miloko manga dia mitokana eroa.

Karazana sakafo : ao ny mofomamy, ao ny voanjo, ao ny voasary, ary ahitana koa zavatra sotroina ao anaty vera, sy ao anaty kaopy; misy sotro kely eo ankaikin'ilay kaopy. Ilaina tokoa ny mihinana itony sakafo itony, indrindra amin'ilay vao maraina handeha hiasa iny.

Voanio. Ny voanio dia fotsy ny ao anatiny ary ny ivelany dia volon-tany. Itony voanio itony dia afaka hohanina amin'izao. Misy ihany koa ny mampiaraka anazy amin'ny mofo mamy.

Voasary sy akondro ary voanjo ampian'ireo rano amin'ny tavoahangy no amidin'ilay mpivarotra. Anisan'ny asan'ny olona ankehitriny ny mivarotra eny an-tsisin-dalana rehefa very asa izy satria izany no mora hanodinana vola malaky.

Kaopy vita amin'ny vy, ary nasiana haingony natao sary hosidoko ny ety ivelany, itony kaopy itony dia ahafahana misotro dite, ahafahana misotro rano, ahafahana misotro kafe.

Boky amin'ny teny malagasy ; nampitondraina ny lohateny hoe "ilay kintana mainty". Ilaina tokoa ny mamaky itony boky itony satria dia ahafahana maka lesona etina hanatsarana ny fiainana ; ankoatra izay ny famakina boky toy itony koa dia isan'ny fialamboly tena mahasoa.

Rojo volamena afaka atao amin'ny tenda, misy vatony moa izy ity. Ny vidin'izy itony dia tena lafo tokoa amin'ny maha firavaka sarobidy azy, izay tsara tehirizina amin'ny toerana azo antoka rehefa ao an-trano.

Milina any amina orinasa. Fantantsika fa ny milina dia ilaina tokoa amin'ny fanamboarana ireny sakafo ireny ohatra raha hanamboatra ronono isika ho tehirizina dia tsy maintsy mampiasa milina mba hahafana manao izany.

Trano fiangonana vita amin'ny biriky, miloko fotsy, ny tafo dia fanitsony no nanamboarana azy. Milalotra simenitra kosa ny etỳ ivelany, misy varavarana izay hita etỳ amin'ny sary ary misy seza anankiroa eo ivelany.

Fitaovana ampiasaina amin'ny fandrafetana. Izy ireto dia ampiasaina rehefa hanongotra fantsika ianao. Ny fitaovana toy itony dia tena manampy tokoa indrindra ho an'ireo mpandrafitra hazo na mpanao trano.

Trano fandraisam-bahiny mihaja ; ahitana seza sy latabatra fisakafoanana natao mifampitodika moa ireo seza fipetrahana. Ity toerana ity dia ahatsiarovana ny toerana izay nilasianay tany Ranomafana tamin'ny herinandro lasa teo.

Hena baolina, ny fomba fahandro anazy dia izao : sasana madio tsara amin'ny rano sy savony ny tanana, rehefa vita izay dia alaina ny toton-kena dia bolabolaina atao boribory amin'ny tanana, afaka hendasina izy avieo.

Gazety mpiseho isan'andro iray. Eto amin'ny pejy izy dia milaza ny fampidirana rano tao amin'ny tanàna iray. Ny gazety dia mitatitra ny zava-misy ary ihany koa mitondra fanabeazana ho an'ny isam-batan'olona.

Ireo fitaovana ampiasain'ny mpianatra, isan'ireny ny fitehirizana penina. Mba tsy ho very moa penina maromaro dia atao anatiny itony karazana kitapo kely itony. Ireo mpianatra rehetra moa na dia vao niditra nianatra na Ireo efa lehibe dia samy mampiasa azy avokoa.

Entana amidy ao amina fivarotana iray ahitana ny fanaovana ranomafana, ahitana ihany koa vilany fandrahoana sakafo mbola vaovao avokoa moa izy ireto satria dia mbola ao anaty boritra. Izy ity dia mitovy amin''ireo fivarotana entana eny Analakely sy Tsarilalana.

Trondro lehibe fisaka miloko mavo ny kirany ary misy rambony. Any anaty ranomasina izy no mipetraka. Mampahatsiaro anahy ny horonantsary izay nojereko tamin'ny alina ity trondro ity.

Fiara mijanona eny amin'ny arabe ny jiron'ilay fiara dia anaky roa ary miavaka tsara, ahitana iankoa ny laharan'ilay fiara. Ity fiara ity dia miloko fotsifotsy itony fiara itony moa dia afaka hoetana miasa ary ihany koa ilaina rehefa mandeha mitsangatsangana.

Entana efa niasa sy taloha amidy, ahitana ny vilia lehibe fa taloha, ny "telephone" fahiny ary ihany koa ireo vilany taloha. Anisan'ny manamarika ny tantara taloha moa itony fitaovana itony.

Dokam-barotra iray mampiseho menaka fatao amin'ny fiara, ny menaka tokoa ankoatra ny soloka dia isany teny ilaina mba hafana mampiodina ny milona ao anatiny izany fiara izany, ity dokam-barotra ity dia manetana sy mampafantatra isika mba hanjifa ilay vokatra.

Karazana fiara kely miloko volomboasary. Ny laharan'ilay fiara dia mbola laharana vahiny. Ity fiara kely ity dia mitaky lalana tsara ary heverina fa afaka ny handeha mafy tokoa raha ny fijery azy.

Olona miasa mitady vola eto dia olona mivarotra ao anatina tsena misy tafo, misy aloka aty ambany ary somary maizimaizina ny ao anatin'ilay tsena, ety ivelany kosa dia ahitana ny taramasoandro.

Sary famantarana savony fandrohana iray, itony savony itony dia matetika ny vehivavy no mampiasa ny savony manitra. Ny sary famantarana sy ny soratra famantarana moa no tena aseho an-tsary eto.

Karazana savony ranony ao anaty tavoahangy kely. Misy ny miloko mavo, misy ny miloko maitso ary samy ny amin'ny fatrany avy izy ireo. Ahatsiarovana ny savony fanasako loha isakin'ny asabotsy izy ity ; rehefa hararaka ao amin'ny tanana izy ka hatao amin'ny volo dia tena manitra aoka izany.

Fiarakodia miloko mena. Ity fiara ity dia natokana hanaovana fifaninanana. Ny kodiarany dia namboarina manokana mba ho afaka amin'ny lalan-dratsy ary ny fijerevana azy dia olona anankiroa no tena omby ao anatiny dia ny mpamily azy sy ny mpanampy azy.

biby miainkazô ity biby ity dia nirambony dia lehibe tokoa misy tongony efatra aho mitovitovy amin'ireny saka ireny raha ny fieveranana azy dia biby monina hanaty ala ity biby ity

Trano fiangonana iray naorina tamin'ny sivy amby dimampolo sy valonjato sy arivo, natao tamin'ny biriky dia nolalorina, avy eo nolokoina mavo. Madio sy milamina ny ety ivelany. Raha ny mahazatra moa dia isaky ny alahady ny andro voatokana misy mivavaka ao amin'itony toerana itony.

Toeram-pivarotana mampiseho fitaovana fampiasa ao an-tokantrano, indrindra ireo mandeha amin'ny herinaratra. Eto dia ahitana fitaovana fandrahoana sakafo ; ahitana ihany koa vata fahitalavitra izay hahafahana mijery vaovao sy hira.

Toerana fintsangantsanganana mahafinaritra sy maha tamàna. Ahitana ranomasina, ahitana karazana voninkazo. Misy akondro maniry ; ny rivotra dia madio. Anisan'ny hanokanan'ny olona fotoana tokoa, indrindra rehefa tapitra ny taom-pianarana ny mitsidika toerana toy izao.

Satroka asa tanana malagasy. Ahitana fehiny ; ny lokony dia miloko maintimainty sy fotsifotsy. Ny penjy ny tena fanamboarana azy itony ary afaka lokoina araka izay endriny hilavana an'azy.

Fiara mijanona eny amin'ny fitoeran'ny fiara eny an- tokotany, tsy misy olona ao anatiny, itony fiara itony dia afaka amin'ny lalana rehetra rehetra na lalana tany na lalana rarivato na lalana be vovoka.

Zavamaniry mavomavo mihantona eny ambony hazo, mitovitovy amin'ny endrika papay izy ity. Ny zavamaniry toy itony dia misy ny fatao fanafody, misy ny voankazo izay tonga dia hohanina, sasana madio ary voasana.

Bibikely misy tongotra sy misy tandrony, mitovitovy amin'ny kadradraka ny abeany, miloko volotany ny lokiny; izy itony dia misy ilavana an'azy matoa misy fa betsaka ny olona no mamono an'azy itony ihany koa satria mety manimba ireo fitovana ao atokantrano.

Voankazo ahitana ny akondro, ao koa ny mananasy sy ny zavoka. Ny voankazo dia isan'ny tena ilaina satria mitondra ny hery fiarovana sy mampazoto misakafo ny fihinanana azy itony.

Harina fandrehitra amidy eny an-tsisin-dalana. Izy itony dia hazo no dorana ary avy eo dia lasa miloko maintimainty ka iny no hamidy avy eo. Misy ireo olona izay misehatra amin'izany asa izany. Izy itony moa dia somary manamaintimainty tanana rehefa raisina.

Ravinkazo anisan'ny mampiavaka ireny toerana fitsangatsanganana ireny. Ny ravinkazo dia ahatsiarovana ilay dokotera antsoina hoe Ratsimamanga, izay mpanamboatra fanafody amin'ny alalan'ny ravinkazo.

Sakafo tena malagasy ahitana saonjo, ahitana vary amin'ny anana, ahitana godrogodro, ahitana sotro ihany koa eo ankaikiny ihinanana izany sakafo mafilotra izany. Ny sakafo moa dia samy manana ny mampiavaka an'azy ny faritra tsirairay avy.

Pôketra amidy eo ambonina latabatra iray. Ny manakaiky indrindra dia pôketra miloko manga, pôketra miloko fotsy. Amidy izy itony amina toeram-pivarotana eo Antananarivo sy amina tsena maro. Ny vehivavy no tena fatra-pividy azy itony.

Firavaka amidy ao amin'ny fivarotana mihaja iray. Ny varavarana dia misy fitaratra ary ankoatran'ny firavaka dia mivarotra akanjo toy ny pataloha sy akanjo ba ihany koa ity toerana ity.

Boky eo ambony latabatra. Ity boky ity dia ahitana sarina zava-maniry mampalaza an'i Madagasikara. Ity boky ity koa dia azo lazaina fa ny sary no tena betsaka ao anatiny fa tsy dia ny soratra loatra. Ny boky moa dia isan'ny fanovozam-pahalalana tena tsara sy mahaliana.

Trano manamorona rano. Ny rano eto dia heverina ho maimbo sy misy fofona satria maloto. Ny ety amoron-drano kosa dia azo handehanana satria dia hivezivezen'ny mponina ; miloko fotsy ny lokon'ny trano ary misy varavarankely fitaratra.

Andriamatoa Maminiaina Ravatomanga. Izy dia olona mpanao afera eto Madagasikara. Manana orinasa miasa eto izy. Izy dia teraka tany Morondava tamin'ny valo Nôvambra, valo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo.

Ireo mpanao lalàna miaro ny vahoaka sy ny fananany, manao matso tao Mahamasina. Mitaingina fiara hary fomba izy ireo ary mitodika mankany amin'ny vahoaka rehefa manao izany matso izany.

Ankizy vavy kely iray mirandram-bolo ary misy mifatotra amin'ilay izy. Ny randrana toy itony dia betsaka ny tena mankafy azy ary ireo olona rehefa andeha hamonjy famadihana na andeha hiteraka eny amin'ny hopitaly dia manao izany randrana izany.

Entana ao anaty trano fisakafoanana iray ahitana latabatra mifampitodika, ahitana ihany koa ny fitoerana vilia. Ity toerana ity dia tena mihaja tokoa satria dia tsy seza fahatany fotsiny fa tena niangaliana fatratra ilay toerana.

Akora iray fanasana volo ; mahasolo menaka ihany koa izy ity rehefa tsy manana menaka ianao ; vita amin'ny vahona. Ny tena mampiavaka anazy dia sady mampitombo ny fanirin'ny volo no tena manadio volo ihany koa raha ohatra ka hanasana loha.

Fiara mijanona, ampiasaina amin'ny fanamboaran-dalana. Ny fiara fanamboaran-dalana dia miavaka amin'ireo fiara tsotra, ohatra : fiara fitateram-bahoaka. Ny mampiavaka an'ity fiara fanamboaran-dalana ity moa dia noho izy lehibe sy manana endrika hafa kely.

Tao-trano natao tamin'ny fanjanahantany ; izy ity dia fiangonana nalaina tahaka tamin'ireo fiangonana any ivelany ; ny fiangonana kristianina tokoa dia niara-dalana tamin'ny fidiran'ny mpanjanaka teto Madagasikara na izany aza dia samy manana ny tanjona ho azy izy ireo.

Rojo volamena. Amidy izy ity. Eo ambonina zavatra maintimainty no napetraka mba hiavaka tsara ny endriny sy ny mahatsara an'azy. Izy itony dia manomboka eo amin'ny iray hetsy ariary ka hatramin'ny iray tapitrisa ariary no mahazo azy.

Vehivavy iray miasa ao amina toerana fivarotana sakafo sy fisotroana; manao solomaso ilay vehivavy ary manao akanjo kely ny ambony. Ao amin'ilay toerana fivarotana dia misy voninkazo ary misy vera maromaro miantona.

Mpanao fanatanjahatena iray, mitazona baolina izy, ny fanatanjahatena dia isany tena mahasalama ny vatana sy ny saina ary miaro amin'ny fidorohana zava-mahadomelina ny fanaovana izany.

Soratra sy sary famantarana fikambanana iray. Mitondra ny lohateny hoe kolo kanto. Raha ny fijerevana ity sary famantarana ity dia heverina fa mahakasika ny fanaovana sary sy ny fanoratana tononkalo no tena ataon'izy ireo.

Karazan-tsakafo hamidy ao amina fivarotana iray izy tony dia tsiarovana ny ody am-bava tamin'izaho mbola nianatra ka rehefa sokafana ny fonosana misarona azy dia tena manitra aoka izany. Ny ankizy moa ny tena tia mihinana anazy hitony.

Zaridaina ao amina banky iray ; miloko maitso izany zaridaina izany ; ity toerana ity dia mampatsiahy ahy toerana iray eny Antaninarenina ; izay ahitana ny banky foibe an'i Madagasikara.

Karazana tandroka iray lehibe fampahafantarana ny firenena iray. Any amin'ny Atsimo ny nosy moa no misy ity toerana ity. Ny fasika dia miloko mavo ary eo ambanin'ilay tandroka dia misy soratra.

Olona mandeha mitsangatsangana mandeha eny amin'ny tahalaka. Ao amin'ny atsimo sy ny avaratra dia misy rano. Ireto olona tokoa dia azo everina fa andeha hifindra tanàna; mety koa hoe andeha hiantsena hijery ny zava-baovao any amin'ny toerana iray.

Karazana lailosy miloko mena. Ny lailosy dia mipetraka eny akaikin'ny vato na amin'ny toerana mandomando no misy azy. Izy itony moa dia rarahan'ny ankizy sira ary dia maty avy eo.

Sary mampiseho fivarotana sakafo iray, sakafo tonga dia hoanina eo noho eo na afaka entina any an-trano. Itỳ fivarotana itỳ dia misafidy ny teny filamatra hoe "Izaho gasy tia mandoky". Ahitana latabatra fotsifotsy koa ao aoriana izay misy tavoahangy eo amboniny.

tanàna bevato anisan'ny maliana ampizahatany tokoa ny toerana to itony satria dia fahana mitazatazana na iankoa hafahana manao fikaroana eto dia misy fiaran'ireo mpizatamy moa amin'izany fikaroana izany ka renjy ny marikailay fiara

Fiainana andavanandron'ny Malagasy : olona mijoro any anaty lalan-kely ; misy ankizy milalao, mitazona baolina ; misy ramatoa anankiroa miresaka, heverina ho mpanasa lamba ny asan'izy ireto. Ao Madagasikara dia tany mamokatra, fa saingy ny mpanao politika no tsy mampandroso azy.

Aliaka anankiray very any an-tsaha. Miloko mavo izy ity ary ny volony dia somary fohifohy. Mampalahelo kely ny mijery azy satria dia toa nariany tompony ary na dia ny sakafo hohaniny ary dia tsy misy.

Toerana fitsangatsanganana amoron-dranomasina. Manga ny ranomasina, ny lanitra dia manga, tony ny andro. Raha mandeha mampiaraka ianao dia tena tsara tokoa izao toerana izao satria dia mangiana sy tony ary dia mandefa vinany.

Halamenavody mipetraka eo ambony gorodona. Ny halamenavody moa dia biby tsy dia ahatahorana izy satria dia tsy mipetaka amina olombelona fa kosa tsara alana raha ohatra ka ao an-tokantrano. Izy moa dia maro tongotra tokoa.

Fiara mijanona, mangirana tokoa ny vatan'ilay fiara ary ny jirony dia tena mazava tokoa raha ny abeany no jerena, miloko mainty izy dia ireo mpanambola sy mpanankarena ary mpanao politika moa no manana mitovy aminy ity.

Boky fampiasa ny am-piangonana mitondra ny lohateny hoe vato namelan-kafatra, ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara sinodam-paritany Antaninarivo atsinanana faritra avaratr'Andohalo moa no mampiasa ity boky ity.

Toeram-pisotroana zava-pisotro iray. Ny tena aseho eto dia ny eo amin'ny birao voalohany fandraisana olona, ahitana ihany koa eo ivelany seza sy latabatra izay ahafahan'ny olona mipetraka rehefa misotro na mihinana.

Ireo fitaovana ilaina amin' ny fambolena zana-kazo na ambolena voninkazo na ambolena vokatra eny an-tsaha. Isany ireny : ny antsy, eo ihany koa ny famaky. Ny antsy dia vita amin' ny vy ny lelany ary misy hazo fitazomana azy.

Asatanana Malagasy vita amin'ny hazo. Sary sikotra izy ity. Mampatsiahy ahy toerana iray eo akaikin'ny behoririka ity toerana ity izay mivarotra itony vokatra itony. Anisany mamelona ireo mpanao asatanana moa itony varotra itony.

Olona manamboatra fiara eny an-tsisin-dalana. Ity dia fiara kely mandeha amin' ny solika miloko fotsy. Heverina fa nisy olana ara-teknika ka voatery nijanona ilay mpamily mba hanamboatra ny tsy mety.

Lelan'ny lapelina amidy miloko maintimainty. Mbola tsy misy tahoany fa ny lelana ihany no hita. Amidy izy ity raha fijery an'azy ary misy marikin'ny vidiny amin'ny taratasy kely eo amboniny raha izao fijera azy izao.

Sakafo eo ambony latabatra ahitana ranom-boakazo, miloko mavo ao anaty vera, ny tsirony dia iverinao mitondra tsiro mamy, ao koa ahitana godogodro . Ny godrogodro moa dia vita amin'ny vary ary mamy ihany koa ny tsirony.

Sarina biby lehibe iray ny vatany ao amin'ny lamosiny dia misy zavatra maranidranitra, ny tanany kosa dia heverina ho mitazona ny atodiny. Mampiasa ny loko fotsy sy ny loko mavo ary ny loko mena ny mpanao sary eto.

Sary sy soratra famantarana orinasa iray, raha ny fijerevana anazy dia orinasa manamboatra akanjo izy ity. Misy litera a lehibe moa eo amin'ny voalohan'izany sary famantarana izany.

"Fiangonan'i jesoa kristy eto Madagasikara Antsahandita". Miloko mena ny tafo, ahitana tilikambo, ny lokony tamboho dia mena ; anisan'ny Fiangonana zokiny miaraka amin'ni Katolika moa ny FJKM.

Antsy be, misy fitazonana azy hazo, ny lelany kosa dia vita amin'ny vy, ery alohaloha amin'ilay antsy dia somary efa arafesenina. Itony antsy itony dia ilaina rehefa hitetehana fary na hanapahana hena.

Biby mitovy amin'ny valala. MIsy masony ary dia misy tongony. Raha ny fijerevana anazy dia afaka mitsambikina lavitra dia lavitra tokoa ity biby ity. Mipetraka eo ambony ravinkazo izy eto.

Karazana voankazo iray mitovitovy amin'ny zavoka. Fa izy ity dia tsy zavoka akory, miloko mena antitra ny lokony, ny raviny kosa dia maitso. Misy ny mamboly azy itony any an-tanàna, misy kosa ny manao azy any an-tsaha.

Trano vita amin'ny biriky. Ity trano ity dia miloko fotsy ary misy vavahady fanitso eo amin'izany trano izany. Ity trano ity dia azo heverina fa misy fianakaviana maromaro izay monina ao.

Karazana fifaninanana iray, ampisehoana ny haingo fanao. Ka eto dia lehilahy bokon'ozatra iray, miaraka amin'ny asa tanana no manao izany fampiratiana izany. Ilaina tokoa ny zavatra toy itony mba ahafahana mifaninana amin'ny tsara.

Milina fitotoana koba. Ohatra : anamboatra mangahazo vovony ianao dia atsofoka ary amin'ny farany ambony ilay mangahazo, ary dia mahazo vovony aty ambany. Dia toy izay no fampiasana an'azy ity.

Mpilalao baolina nandresy tamin'ny kilalao izay natao ka notolorana omby. Anisany zava-dehibe tokoa ny fanolorana loka toy izao satria mampahery sy mampazoto no mbola hanohy sy hanatsara ny natao.

Karazana menaka fanosotra izy ity dia ao anaty tavoahangy kely ary ny lohany no mamoaka izany menaka izany. Tsara ny mitahiry azy ao an-trano satria dia afaka ampiasaina rehefa maika.

Trano iray voahaingo tsara, nasiana famantaranandro eny ambony ary nasiana ihany koa tilikambo ahitana lakoroa, ity toerana ity dia mampatsiahy ny fiangonana iray eny Andohalo.

Sainam-pirenena ana firenena iray : misarona akoholahy eo ampovoany ary manodidina ilay akoholahy kosa dia misy loko fotsy, eto ivelany kosa dia ny loko mainty, ny loko mavo ary ny loko mena no mibahan-toerana.

Toeram-pisakafoanana sy fisotroana eny amoron-dranomasina. Ny tafo moa dia natao amin'ny satrana, eo akaikiny kosa dia misy takelaka firariana soa sy manondro ny zavatra amidy.

Karazana firavaka mihanton-kantona misy ny rojo izay natao hiambozonana, misy ihany koa ireo haba fatao amin'ny tanana, ary misy ihany koa ny kavina atao amin'ny sofina. Samy amin'ny andriny avy moa izy ireto, misy ny mavo, misy ny mena.

Kodiarandroa diso maka sisiny lof atra satria dia any amin'ny làlan'ny mpandeha tongotra izy no mandeha. Rehefa ao anaty fitohanana tokoa dia samy mitady fikafika izay ahafahana mandeha ny tsirairay avy, ka zalahy ireto dia mandeha any amin'ny làlana izay tsy tokony andehanany.

Entana amidy ao amina fivarotana iray mahakasika ny kojakoja ilaina amin'ny herinaratra isan'ireny ny fametahana takamoa, misy ihany koa eto fitaovana fandrahoana sakafo toy ny fanendasana laoka sy ny fandrahoana vary.

Fivarotana lehibe mivarotra ireo kojakoja fampiasa an-tokatrano isan'ireny ny borosy fanasana lamba, ao ihany koa ahitana ny fera fipasohana. Rehefa mandeha miatsena ianao dia ilaina tokoa itony fitaovan'itony mba atao mifanakaiky amin'izay manamora ny fiatsenana.

Fitaovana fanaovana ranom-boankazo iray, atsofoka ao ny voankazo miaraka amin'ny rano madio ary avy eo dia ahodina ny bokotra ka dia mahazo ranom-boankazo ianao. Ny fitaovana toy itony moa dia ampiasaina ao an-tokantrano amin'ireo toerana misy angovo.

Sakafo amidy eny amin'ireo toeram-pisakafoanana mihaja, mbola ao anaty vata fitaratra moa izy ity, raha ny fijerevana ilay sakafo dia mofo anana eo ambony vilia fotsy, ahitana anana kely manaingo anazy moa eo ankaikiny.

Sary sokitra vita amin'ny vato, izy itony dia azo anaingoana trano, afaka ihany koa atao eny an-tokotany. Anisany nandaniana fotoana maro moa vao nahavita toy ity iray ity. Mahaliana ny mpizahatany tokoa izy itony.

Boky miankin-drindrina. Boky natokana ho an'ny ankizy izy ity ary ahitana ireo sary miaina. Ny boky toy itony dia anisan'ny fanovozam-pahalalana sy mitondra anatra ho an'ny ankizy. Nampiasaina ny loko fotsy sy ny loko manga amin'ny famitana ity boky ity.

Ankizy mianatra sary eo amboniy latabatra. Ahitana vehivavy sy lehilahy amin'izany fianarana sary izany. Mampahatsiaro aho ny zavatra tena tiako fony mbola mpianatra ity zavatra ity satria izaho dia isany mankafy ny fanaovana sary.

Hety volo isan'ny malaza sy be mpanao. Somary natao fohifohy ny aty ambany, ny aloha kosa dia natao lavalava. Ireo lehilahy fotsy fihodirana moa no tena tsara manao ity hetim-bolo ity.

Voninkazo sy vazim-boninkazo natao eny amin'ny sisin-trano. Manaingo ny trano tokoa ny fisian'izy itony. Izy ity dia ahatsiarovana ny mamako satria izy dia tia mikarakara voninkazo sahala amin'izao. Sakafon'ny maso koa moa ny fisian'izy itony.

Voankazo amidy eny amin'ny tsena lehibe iray, ahitana ny akondro sy maro hafa... Rehefa mandeha eny an-tsena eny dia ahitana karazan-javatra, isan'ireny moa ny akanjo, ny olona maro mifamezivezy, ny karazana tabataba, eto dia ny voankazo no asongadina.

Trano iray manan-tantara eto Madagasikara. Ahitana tafo kapila, eo akaikiny dia misy trano lehibe, fiangonana ny fijerevana anazy. Miloko mena ny varavarankelin'ilay fiangonana.

Entana amidy any amin'ireo fivarotana lehibe sy mihaja ao ny savony ranony ao ny savony vovony. Anisany manamora ny fiantsenana moa ny fisiany izy itony satria dia misafidy izay ilainao fotsiny ianao ary avy ao dia mandoa vola.

Savony fandroana, manitra tokoa izy ity, anisany mikolokolo ny hoditra ny fampiasanana anazy, betsaka moa ny karazana savony manitra mitovy amin'izy itony fa eto dia ity savony ity no aseho.

Ireo fitaovana hampiasaina rehefa hamboly : ahitana ny siny, ny lapelona sy ny ragiragy. Manamora ny asa tokoa ny fisiny izy itony satria dia ahafana manondraka, ahafana ihany koa mamadi-bainga ary ahafana manondraka ny zezika.

Ireo kojakoja hampiasaina ao anaty birao amidy. Mifampitaingintaingina mihintsy izy ireto ary dia maka izay ilaina ianao. Mampatsiahy ahy ny asako taloha izy ity izay mivarotra itony karazana taratasy itony.

Sakafo ao anaty harona artifisialy, miloko mainty ny fitoerany. Eo amin'ny vatan'ilay fitoerana kosa dia ahitana sarina atidohan'olona sy sarina vokatra entina ilazana fa tsara ho an'ny saina itỳ sakafo itỳ.

Ao an-tsekoly no miseho ny tantara. Ahitana mpianatra maro mitodika mankany aloha. Misy ramose mpapianatra kosa eny aloha izay mitarika ny fivoriana. Ny fianarana moa no lova tsara indrindra hoy ny ohabolana malagasy.

Boky mampianatra ny olona handresy ny tahotra. Ny tahotra dia isan'ny tena zavatra mety ahafaty tokoa raha toa ka tsy resena; ity boky ity: ny fonony dia miloko mainty ary ny soratra amin'ny pejy voalohany dia miloko fotsy.

Volo natao randra-mandinika volom-behivavy mazava ho azy. Rehefa lava be ilay volo dia narandrana tsikelikely ary avy eo dia nafatotra avy any aoriana. Ireo olona handeha hamonjy famadihana na olona handeha hiteraka moa no manao randrana toy izao.

Olona mandrafitra sisina voninkazo asiana biriky ary dia asiana simenitra avy eo mba hahitsy tsara sy hivoaka tsara ny endriny. Ilaina tokoa ny mikolokolo ny zaridaina toy itony satria dia isan'ny sakafon'ny maso ny fisiany eo an-tokotany.

Kianja filalaovana baolina kitra izay tena manaram-penitra tokoa. Ny kilalao ara-panatanjahan-tena iray ity dia sady mampiasa saina no mampiasa vatana. Tena ilain'ny tanora tokoa ny fanaovana izany satria dia mahasalama azy ireo sy mihazona azy ireo mba tsy hisotro toaka ohatra.

Satroka vita amin'ny rofia, ny satroka dia fantantsika tsara fa hanaovana rehefa mafana ny andro, misy moa ny olona dia tena mahatsara endrika an'azy tokoa ny fanaovana izany satroka izany.

Vakana sy kavina, samy miloko mavo izy reto. Nahay nanamboatra tokoa ny mpanamboatra an'azy. Ny tahon'ilay vakana dia rojo volafotsy, ilay kavina kosa dia misy vy mitazona an'azy eo amin'ny sofiny.

Trano mampiavaka an'Antsirabe, eo amin'ny lapan'ny tanàna. Antsirabe dia isan'ny renivohitr'i Vakinankaratra ary ny fambolena ovy sy karaoty no tena mampiavaka anazy. toerana isan'ny fitsangatsanganana koa izy rehefa fotoanan'ny fialan-tsasatra.

Toeram-pisakafoanana iray. Mivarotra mofo lehibe vita amin'ny kobam-barim-bazaha ary nasiana siramamy. Mitovitovy amin'ny satroka moa ny endrik'izany mofo izany. Ao anaty fitaratra ilay mofo ka tsy azon'ny vovoka.

Vitsika mifampitaingitaingina. Ahitana vitsika anankiroa aty ambany, ary misy mitaingina lohan'ilay iray eo ambony. Ilay vitsika dia miloko mena. Marihina moa fa ny vitsika dia mahay mifanampy tokoa ary mahay miara miasa.

Voankazo miloko mena mitovy amin'ny garana ny endriny, heverina ho mamy izy ity. Izy itony dia hoanina amin'izao ary afaka ihany koa atao ranomboankazo. Mampahatsiaro ahy any amin'ny sahan'ny bebeako moa izy ity satria izy dia mamboly voankazo karazany mihitsy.

Sakafo amidy mbola tena ao anaty baoritra izy ireto ary tena matsiro raha fijerevana anazy. Ahatsiarovana ny toeram-pisakafoana anankiray ka rehefa mijanona ao ianao dia misy olona manantona mampahafantatra hoe ireto avy no amidy ato aminay.